Ilungelo lomntwana wonke osesikolo ikakhulu oqalayo ukuya esikolo ukuthi afunde abekwazi ukuthi kwelakusasa limi njani. Imfundo yalaba abancane abatsha yimfundo eqakatheke kakhulu empilweni zethu, ngoba laba abantwana yibo ikusasa lethu.

Umsebenzi wokufundisa abantwana abancane kufuna umuntu olesisa kakhulu ngoba iskhathi esinengi kuyabe kumele umbalisi abafundze abahambise esambuzini abayenzele yonke into abayabe befisa ukuthi bayenzelwe yona ngoba basesebancane ngeke beyenze bebodwa.

Baqinisile abadala besithi isigoqo sigoqwa sisesemanzi abantwana belesibafundise indlela eqondileyo besesse bancane sihle sibafundise bakhule lakho bakhule besazi imisebenzi yezandla njalo

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi sigcine abantwana bethu besasebancane, abantwana abasanda kuqalisa esikolo kuqakathekile ukuthi banakanelwe kakhulu ngumbalisi njalo labazali. Kuyinto enhle ukuthi sibagcine kakuhle njalo sibafundise indlela besase bancani

Zinengi izinto ezifundiswa abantwana besesebancane. Umbalisi uthatha isikhathi sakhe sonke ukufundisa abantwana abancane indlela okumele baphile ngayo. Ukudla ndawonye kwenza ukuthi umntwana akhule elothando ngoba ujayele ukudla ndawonye.

Abantwana baqakathekile kakhulu empilweni zethu , kulilungelo lomntwana ukuthi umntwana athole izifundo esasemcane , kuqakathekile ukuthi sibafundise indlela ezinhle besasebancane njalo kuyilungelo lomntwana ukuthi athole ukudla okuhle

Bazali asinakaleleni abantwana bethu nxa besesikolo esikhathi esinengi umzali uyakuthi umntwana umbalisi uzabona laye, umbalisi akulanto azayibona ngoba ukhangela abantwana abanengi ngesikhathi esisodwa wena mzali kumele lawe ungenele ukuthi ubone ukuthi umntanakho uphila kakuhle esikolo.

Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi athole imfundo sukusela esasemcane. Abantwana abancane baqalisa ukuhamba esikolo besasebancane njalo kubalulekile ukuthi abantwana bagcineleke nxa besesikolo. Kumele abantwana laba bahlale endaweni ehlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantwana bafunde ukudlala bafunde ukulima, bafunde ukuzenzela besesebancane. Lokhu kubanceda ukuthi bakhule kakuhle njalo bekhule bengabantwana abakwazi ukuzenzela njalo abakwazi ukuzimela.

Kubalulekile ukuthi abantwana abancane abasanda kuya esikolo badlale ma besesikolo isinye lesinye isikolo kumele sibe lezinto ezingayenza ukuthi abantwana badlale okufanana lomtshelelo yokuthi abantwana betshelele bekholisa badlale besesebancane.

Kungumlandu katitshala njalo owenzali ukuthi abantwana bangcinwe esikolweni kuqakathekile ukuthi ngaso sonke isikhathi ababalisi labazali bahlangane ndawonye bafake amakhanda wabo ndawonye bebonisane ukuthi bengagcina njani abantwana.

Isikolo sabancane yisikolo esiqakathekileyo kakhulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantwana abasesikolo sabancane bafundiswe imisebenzi yezandla. Lokhu kubayenza ukuthi bakhule bekhaliphile njalo bakhule beyazi imisebenzi etshiyeneyo.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantwana sibafundise besesebancane. Lokhu kubanceda ukuthi lanxa bengakhula babekwazi ukuqakatheka kokufunda njalo bayakwazi ukuthi kungani befunda. Kuqakathekile ukuthi abantwana bahlale behlambulukile nxa besiyeskolo.

Umtshelelo yindawo edlalela abantwana abancane bekhula, yindawo ethandwa ngabantwana abanengi. Inengi labantwana bakhula bedlalela emtshelweleni, lokhu kubayenza kuthi ingqondo zabo zikhule ngokuphangisa ngoba batshona bedlala.

Inombolo yinto eqakathekileyo empilweni zabantwana. Abantwana abancane abaqala ukuya esikolo kubalulekile kakhulu ukuthi bafundiswe inombolo, ngoba inombolo zisebayenza ukuthi bazwisise njalo bakhaliphe kakhulu. Kuqakathekile ukuthi umntwana abekwazi inombolo. Njalo nxa esebenzisa imali, kubalula ukuthi asebenzise imali ngenxa yokuthi uyazi inombolo.

Indawo efundela abantwana abasanda kuqala ukuya esikolo. Indawo le kumele ibe yindawo enhle. Kubalulekile ukuthi uhulumende ayakhe izindawo ezifundelwa ngabantwana ukwenzela ukuthi abantwana bathande ukuya esikolo njalo bengalimazani nxa besesikolo.

Kuqakathekile ukuthi uhulumende aqakathekise ezikolo abancane. Ngenxa yokuthi abantwana abancane yikho phela ikusasa lethu. Ngoba abantwana lapha abamele bafundele khona kumele kube yindawo ehlanzekileyo njalo enhle. So kuqakathekile ukuthi babagcine kakuhle.

kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi izikolo yabantwana abasanda kuqala ukuya esikolo zilungiswe kakuhle ukwenzela ukuthi bathole indawo enhle eyokudlalela indawo ezayenza ukuthi badlale bengela nkinga njalo indawo ezayenza ukuthi bakhule kakuhle

Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi abantwana abancane bebekwazi amatools asetshenziswayo ekulimeni lokhu kunceda kakhulu ukuthi abantwana nxa bengakhula bebekwazi ukuthi lokhu kusetshenziswani njalo lokhu kusetshenziswa njani kwenza impilo ibengcono

Abafundi abasebancane kuqakathekile ukuthi bafunde esikolo esiseduze lapho abazahamba khona bengakhathali. Isikhathi esinengi abafundi abancane basuka endawo eyabe ikhatshana behamba umango omude beze beyefika esikolo. Lokhu kuyenza bengayenzi kakuhle ezifundweni zabo.

Kulilungelo lomntwana ukuthi bamgcine kuhle nxa esesikolo ikakhulu abantwana abasanda kuqala isikolo kulilungelo lakhe ukuthi umbalisi labazali bancedisane ndowonye bangcine abantwana ukuthi abantwana bengatholi inkinga esikolo.

Ukudla kuyimpilo kuqakathekile ukuthi abantwana nxa besiya esikolo bathole ukudla lanxa kuyikudla okuncane kodwa bethole ulutho abangaludla ngoba indlala yinto engalunganga njalo umntwana ucabanga kangcono nxa esuthi.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi amaprimary schools ayakhwe ngedlela ebanga eliphezulu ukwenzela ukuthi abafundi abancane bafundele indaweni enhle njalo ahlazekileyo ukwenzela ukuthi bagcineke kakuhle ezikolweni.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantwana abasese bancane bagcinwe kakuhle ezikolweni kungumlando katitshala njalo lomzali ukuthi babonisane bafake amakhanda ndawonye babone ukuthi bangagcina njani abantwana ezikolweni.

Kulicebo elihle kakhulu ukuthi izikolo ezifunda abantwana abancani .Zibeyizikolo ezilezinto ezinengi ezokuthi bangadlalisa okufanana lemitshelelo. Lokhu kubayenza ukuthi bakhule kuhle ,bekhule bedlala ngoba umntwana kumele adlale nxa ekhula.

Kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ikakhulu ukusebenzela ema "lab" besasebancane lokhu kuyabanceda kakhulu ukuthi bangakhula bebekwazi ukuthi kumele beyenzeni njalo bekwenze njani njalo lokho kuyabavimbela engozini abangahlangana lazo ema "lab".

Endaweni yesikolweni lapho okufunda khona abafundi, kuqakathekile ukuthi kube lendawo lapho abantwana abahamba khona besiyathatha ingwalo bebala ingwalo bebala khonapho, ngoba ngaphandle kokuthi babale ingwalo abantwana angazake bakwanise ukuphumelela, abantwana baphumelela kodwa nxa bengabala ingwalo.

Kubalulekile ukuthi ababalisi labazali basebenze ndawonye ukuthi abantwana bahlale bengabantwana abachelesileyo esikolo. Ma ungabona umntwana wakho engelamngane esikolo kumele ukhulume lombalisi libonisane ukuthi lingayenza njani.

Kuyinto eqakathekileyo njalo emangalisayo kakhulu ebantwaneni kulezinsuku. Ngoba kulezinsuku sebefunda besebenzisa ama computer, ayiwo abancedisa ukuthi bafunde kakuhle njalo kungabi nzima eskolweni.

Imsebenzi yezandla inceda kakhulu abantwana abasakhulayo ukuthi bakhule bezazi njalo bakhule bekwanisa ukuzenzela empilweni. Abafana labo kulezinsuku sebefunda ngokuthunga okwakuyinto eyayisenzwa ngabomama.

Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe imisebenzi yezandla lokhu kubancedisa ukuthi lanxa sebekhulile bengasweli ulutho lokwenza ngoba bayabelakho okokwenza. Imsebenzi yezandla efanana lokusebeza yimsebenzi eqakathekileyo kakhulu, iyenza ukuthi umntwana akhule evusile.

Zinengi indlela okumele siphathe ngazo ukudla ukwenzela ukuthi sidle ukudla okuhlanzekileyo. Abayebona ngezokupheka ngabantu okumele bahlale behlanzekile ngaso sonke isikhathi ukuthi basiphekele ukudla okuhlanzekileyo.

Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi umntwana nxa ekhula afundiswe imisebenzi etshiye tshiyeneyo lokho kuyamsiza lanxa engakhula ukuthi akwanise ukwenza izinto ezitshiye tshiyeneyo ezifanana lokulungisa imota.

Kuqakathekile ukuthi abantwana nxa befundiswa batshelwe kakuhle njalo baxwayiswe ukuthi kuqakathekeni lokhu abakufundayo njalo kuzabanceda ngani empilweni. Ukwenzela ukuthi bengacabangi ukuthi badlalisa isikhathi sabo kuphela.

Imisebenzi yezandla yimisebenzi emihle kakhulu ebantwaneni abasanda kukhula abasesikolweni abasafundayo ngoba imisebenzi leyi iyabancedisa ukuthi laloba angakhula angabalomsebenzi ompha enye imali ,lo ngumsebenzi angawenza umnika enye imali eceleni

Imisebenzi yezandla iqakatheke kakhulu ebantwaneni abase bangeni elaphezulu lokho kunceda ukuthi abantwana laba bakwanise ukuzenzela lanxa sebekhulile bazenzele konke abakufisayo emhlabeni ngoba bayabe bele skill

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana baziveze besasebancane. lkakhulu abasebangeni laphezulu, ezifundweni ephezulu. Abantwana bayalungisa ithalenta labo lokuthi balungise izinto ezizabasiza empilweni. Kuqakathekile kakhulu!

Kuyinto ebalulekileyo ukuthi abatsha abancane sibafundise imisebenzi yezandla efanana leyokuba ngu welder leyi misebenzi iyamnceda ukuthi lanxa esekhulile akwanise ukuzenzela angabi ngumuntu ocela kwabanye.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantwana abafunda izifundo zaphezulu bafundiswe imsebenzi yezandla efana lokuthunga , ukuthunga ngumsebenzi omuhle kakhulu ongabayenza behambe kwamanye amazwe beyerhunga besebenze gadalala

Kubalulekile kakhulu ukuthi omongikazi , odokotela bayesebenza ngempilo zabantu, bafundiswe kakhulukazi ukuthi bagcine kanjani abantu njalo kubalulekile ukuthi ngaso sonke iskhathi bebe befundiswa kancane kancane bebafundisa njalo abake babafundisa bebakhumbuza ukuthi bona bathwele impilo yabantu ezandleni

Abafundi bebanga laphezulu kuqakathekile ukuthi bafunde izinto ezitshiye tshiyeneyo esikolo ezifanana lokugcina inkukhu, ukuyakha langokuyenza imisebenzi yezandla lokhu kuyabancedisa nxa sebekhulile

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bazifundele imisebenzi yezandla efanana lokuthunga , efanana lokuluka inwele, efanana lokwenza inzipho ukwenzela ukuthi bakwanise ukuphila bangaceli kwabanye kodwa bazenzele . Bavuke bazenzele.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi sikhuthaze abantwana abasakhulayo, abemfundo yangaphezulu ukuthi bathande iskolo, njalo babe ngabantwana abafuna ukuhamba esikolo, njalo sibatshengise ukuthi kuqakatheke ngani ukuthi behambe esikolo, njalo kuzabanceda ngani kusasa.

Kusukisrla kudala kulemisebenzi ekhethwayo ukuthi leyi ngeyabomama leyi ngeyabo baba kodwa sibonga ukuthi elizweni jikelele okwakhathesi imisebenzi sengeya wonke umuntu amama labo sebekwanisa ukubaza njengabobaba kuyinto enhle kakhulu.

Inguqu ngumdlalo omuhle kakhulu ezikolweni. Izikolo ezinengi zidlala inguqu . Kodwa ekudlaleni inguqu bayabe bencintisana ngezikolo ezitshiye tshiyeneyo .Imidlalo lowu udlalwa kuzo zonke izikolo njalo abantwana bayawuthakazelela kakhulu umdlalo lo.

Kuyinto eqakatheke kakhulu kubafundi abebanga eliphezulu ukuthi, nxa beseskolo bengaphong'kufunda kuphela kodwa befunde labo into efanana lamasport. Ukwenzela ukuthi kuzaba ngama life skills azabancedisa empilweni.

Kuyinto enhle kakhulu ukufunda endaweni ehlanzekikeyo njalo endaweni enhle elamaluba ngoba kukwenza ukuthi lanxa ungumfundi ingqondo zakho zicabangekakuhle kakhulu

Yinto enhle ukuthi umntwana wesikolo alalele umbalisi ngaso sonke isikhathi. Esikhathini esinengi abantwana abalaleli ababalisi, lokho kubayenza ukuthi bangayenzi kuhle ezifundweni zabo. Umbalisi njengomuntu owafundela umsebenzi wokufundisa, uyabe eyazi into eqakathekileyo ukuthi umntwana afunde ngayo

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi esikolweni sokufundwa ngama computer ngoba yonke into isilula labantwana sebefunda kalula ukudlula kudala. Kudala abantu babefunda ngamabhuku bebhale yonke into, okwakathesi abantwana sebefunda nge computer kuphela.

Kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuthi kube lezikolo eduze lalapha okuhlala khona abantwana abantwana besikolo bahamba ibanga elide besiyadinga izikolo ngenxa yokuthi izikolo ziyabe ziyakhelwe khatshana lokhu kuyayenza ukuthi abantwana bengakwanisi ukwenza kakuhle ezifundwen zabo

Kuhle kakhulu ukuthi abantwana bebanga laphezulu behlale isikhathi lesikhathi befundiswa ngempilakahle njalo befundiswa ukuthi bangahlala njani labanye bebengabantwana abakhula belembeko njalo belabantwana ababakwazi ngempilo

Kuyinto eqakathekileyo ukuthi sifundele endaweni ezihlanzekileyo ikakhulu abafundi bebanga eliphezulu kwenzelwa ukuthi lengqondo zabo ziyacabanga ngendlela enhle njalo ukufundela endaweni elamaluba amahle lotshani obuhle kuyabanceda ukuthi ingqondo zabo zicabange kakuhle.

Umntwana wesikolo uqakatheke kakhulu, kuhle kakhulu ukuthi abantwana ngaso sonke iskhathi baxwayise ngokuythi impilo imi njani njalo sibaxwayise ngokuthi bangayenzani ukuze bakhule bengabantwana abalungileyo kumele sibafundise imisebenzi etshiyetshiyeneyo.

Abafundi bebanga eliphezulu kuqakathekile ukuthi bafunde esikolweni esihle esilamaluba njalo ezihlanzekileyo ukwenzela ukuthi bengatholi imikhuhlane eminengi nengi njalo kuyaba ngceda ukuthi becabange kakuhle

Kuyintwenhle kakhulu ukuthi abantwana baqale ukufunda isifundo sechemistry besesebancane .Lokhu kuyenza ukuthi bakhule bengabantwana abakhaliphileyo njalo bakhule bengabantwana abayazi izinto ezihlala kibo .Kuhle kakhulu.

Kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo abasakhulayo bafundiswe ngezempilakahle njalo bafundiswe ukuqakatheka kwesikolo ukwenzela ukuthi babekwazi injongo abayilanda eskolo. Kuqakathekile ukuthi babatshengise imisebenzi etshiyetshiyeneyo ukwenzela ukuthi babekwazi ukuqakatheka kwemisebenzi leyo.

kuqakatheke kakhulu ukuthi sifundise abantwana imidlalo etshiyetshiyeneyo kwesinye isikhathi umntwana uzakuthi esqede isikolo akahngele ebesebona kulithalenta lakhe elizamenza ukuthi ethole imali yokuthi aphile lemuli yakhe

abantwana abanengi abathathi ukuyakha ngenxa yokuthi bathi umsebenzi wokuyakha ngemsebenzi onzima ikanti into abangayaziyo yikuthi umsebenzi wokuyakha ngumsebenzi omuhle kakhulu njalo ngumsebenzi ongakuyenza ukuthi ube lemali ngesikhathi esincane

Kuyinto eqakathekileyo ukuthi abafundi bebanga eliphezulu bafunde endaweni ehlambulukileyo njalo indawo enhle .Kuyinto eqakathekileyo ukuthi izikolo ziyakhwe kakuhle .Njalo zibe lamabhilidi amahle ukwenzela ukuthi abantwana bahlale kakuhle ezikolweni .

Kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuthi esikolweni okufunda khona abantwana kube lamanzi ahlambulukileyo ngaso sonke isikhathi. Lanxa belamatanka abawasebenzisayo okunatha amanzi kumele amanzi lawo bawafake umuthi ukwenzela ukuthi ahlale ehlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi izikolo ziyakhe izindlu ezinengi ezabafundi ukwenzela ukuthi bengathelelani imkhuhlane etshiyatshiyeneyo njalo akumelanga abantwana behlale bebuthene endawo eyodwa.

Kuqakathekile ukuthi isikolo sibe lebhasi ethwala abantwana besikolo ibasa esikolo ngoba esikhathini esinengi abantwana bahamba umango omude bengelakuphumula okwenza ukuthi befike esikolo bediniwe bengakwanisi ukuthi beyenze izifundo zabo kakuhle.

kuyinto eqakathekileyo ukuthi abantwana nxa besiya esikolo bahambe ngokushesha bangahambi bedlala emgwaqweni kumele baziswe abantwana befundiswe ngendlela okumele behambe ngazo emgwaqweni ukwenzela ukuthi ingozi zingabatholi

Kuqakathekile kakhulu e univesithi kube lamabhuku amanengi ngenxa yokuthi zinengi izifundo ezenzakala e Univesithi , ezifuna amabhuku ajulileyo amanengi. Esikhathini esinengi uzathola ukuthi e univesithi kuba lamabhuku amakhulu njalo amanengi kakhulu ancedisa izifundi ukuthi zifunde ziphumelele.

Ukuhlanzeka yinto enhle kakhulu, ikakhulu abahlala emayunivesithi. Ngoba esikhathini esinengi uzathola ukuthi bahlala endlini eyodwa. Yikho lapho abaphekela khona, yikho lapho abayenzela konke imisebenzi yabo, yikho lapho ababalela khona. So kuqakathekile ukuthi bazihlanze, bahlanzele ngaso sonke isikhathi.

Iyunivesithi yindawo efundelwa imisebenzi etshiyetshiyeneyo langemsebenzi yezandla efanana lokupheka abantu bahamba eyunivesithi bafundele imisebenzi efanana njengayonaleyi beyenze kakuhle empilweni ngenxa yemsebenzi leyi.

Ukudla ukudla okuhle njalo okwakha imizimba kuyinto eqakathekileyo empilweni nxa umuntu angadla ukudla okwakha umzimba njalo adle izithelo ezinengi anathe lamanzi amanengi lokhu kumenza ukuthi abelempilo kahle njalo lomzimba omuhle.

I university libanga eliphezulu lemfundo. Libanga elithi umuntu uyabe esefundela imisebenzi etshiyatshiyeneyo efanana lokuthunga, efanana lokuba ngu ngumanjinela, njalo lokuba ngumongikazi.

Ukuhlala eyunivesithi yimphilo enzima kakhulu. Kodwa ngenxa yokuthi uyabe ulenjongo yakho, uyaqinisela kuphela, ngoba esikhathini esinengi, umuntu usebenzisa ikhamuli eyondwa, ukupheka lokulala, lokugeza khonapho.

EmaUniversity sokulendawo ezinhle kakhulu ezokubalela, indawo lezi zilungisiwe kakuhle kakhulu. Zenelisa ukuthi izifundi zibelendlela yokuthola ulwazi ngenxa yikusebenzisa ama computer njalo lamabhuku. Lokhu kuqakatheke kakhulu.

Ukufunda kwabantu abakhulileyo yikufunda kwabantu asebeyazi injongo abayifundelayo. Kuqakathekile ukuthi umuntu afunde into ayabe eyfuna njalo ayabe ekwazi ukuthi uyfundelani. Abantu abafunda e University bayayazi injongo abayifundelayo.

Iyunivesithi yindawo efunda abantu asebekhule .Kuqakathekile ukuthi abantu bahloniphane nxa befunda e yunivesithi ngoba kufunda abantu, izikhwicamfundo ezitshiyetshiyeneyo abafundela imisebenzi etshiyetshiyeneyo njalo kuqakathekile ukuthi abantu bahloniphane

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi endaweni ezifundela abantwana, abafundi bemfundo yebanga eliphezulu, kubeyindawo ehlanzekileyo ngaso sonke isikhathi. Ikakhulu indawo abagezela zona, kumele zihlale zihlanzekile ngaso sonke isikhathi. Ukuze bangatholi imikhuhlane, etshiyatshiyeneyo.

lmpilo ye yunivesithi yimpilo enzima kakhulu, ikakhulu uma uzibhadalela isikolo. Kuqakathekile ukuthi umuntu asebenze gadalala kakhulu ukwenzela ukuthi aphumelele phela ngenxa yokuthi uzabe usubhadale imali enengi kodwa kungasa phumi kahle.

Iyunevesiti yindawo ehamba isiyafunda khona abantu imsebenzi etshiyetshiyeneyo. Lindawo yindawo lapho abantu abahamba besiyaqeqetsha khona. Izikhwicamfundo zihamba zisiyafundela imisebenzi etshiyatshiyeneyo efana labo mongikazi, odokotela, omanjinela.

Kunengi okusisiza empilweni , esikufunda ema- university. Iuniversity yenza ukuthi umuntu akhule ekwazi ukuphila kakuhle njalo ukuziphilela. Manengi amaproject esiwafundiswayo ema-university.

Imfundo yabantu abakhulileyo yimfundo eqakatheke kakhulu imfundo leyi iyenzwa ngumuntu ngokuthanda kwakhe njalo umuntu uyabe selengqondo ezicabanga kakhulu njalo esekwazi into ayifunayo empilweni, imfundo yabantu abakhulileyo yimfundo eqakatheke kakhulu.

yinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi izisebenzi zithole ilanga lokuphumula ilanga lapho abavuka khona belele bevuke besezindlini zabo bevuke bengayanga emsenbenzini njalo ilanga lokuphumla lilanga elihle kakhulu kuzisebenzi

Euniversity kulendawo lapho abantu abahamba besiyafundiswa khona ukuthi besebenzise ithalenta labo . Esikhathini esinengi kuqakathekile ukuthi nxa usenza umsebenzi . Usebenzise ithalenta lakho ukuze into yakho iphume kakuhle .

Imfundo yebanga eliphezulu kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe kakuhle imisebenzi efana leyabo mongikazi ukwenzela ukuthi nxa sebesiya ezibhedlela babekwazi ukusebenza kakuhle njalo babekwazi ukuthi kumele benzeni

I univesithi yindawo efunda abantu abebanga elokufunda elaphezulu kakhulu njalo yindawo efunda abantu asebekhulile asebekwazi into abayiyenzayo lindawo ifundelwa imisebenzi etshiyeneyo efana labo mongikazi, othitsha labo dokotela

Impilo yeYunivesi yimpilo enzima kakhulu kodwa kuqakathekile ukuthi nxa ufunda khona uhlale endaweni ehlanzekileyo ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingakubambi. Abanengi bahlala ezindlini bebabili kodwa ukuhlanzeka yinto eqakatheke kakhulu.

indawo yokubalela esikolo iqhakathekile kakhulu indawo yokubalela kumele ibe lengwalo ezinengi zokubala njalo ibe yindawo ethuleyo lokho kuyenzelwa ukuthi umntwana angaphanjwaniswa nxabebala nxa umuntu ebala kume ebesendaweni ethuleyo

Imfundo iqakatheke kakhulu ezikolweni. Kubalulekile njalo ukuthi isikolo sibelendawo lapha bantwana abahamba khona besiyathatha ingwalo, bebala ingwalo, bezibala ingwalo ukuze baphumelele ezifundweni zabo

Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi endaweni ezifundelwa ngabatu abanengi njalo abatshiyetshiyeneyo zihlale zilamanzi ngaso sonke isikhathi esikhathini esinengi uzathola ukuthi kumaYunivesithi amanzi ayinkinga kufanele ukuthi kuhlale kulezigibhu zamanzi ezizabanceda ukuthi bakhe amanzi ukuze bahlanzeke ngaso sonke isikhathi